Waa masajid fadhiya niman badan masajidga kalarkis waa cades nimanga usohoreya waxow wata qamiis cadan

Nin sawiran kartoon wuxuu wataa sheekh blue iyo sugan madow jaamcad waa ka dambeeya

Waa tufaax oo kasoo baxay dhulka tufaaxa balashiisa waa cagaar tufaaxa waa gaduudan yahay waa bisayl

Waa kii lagu dadiifinayay Kujiro kartoon kartoonku midab kiisu waa waa cadees

Waa nin saaran tiir wuxuu xirayaa koronto ninka musuqa bashaar cad iyo surwaal madow ah

waa naag cadaan oo gacanta ku hayso boorso iyo lacag aad ufara badan boorsada midabkeeda waa qaxwi

Waa bambana uu ku jiro ka tiinad bambaray midabkiisa waa midow ga midafkeedu waa qalin

Niman meel banan ninmanku waa ninam badan kan u soo horeeyo ookiyaalo io shaati baluug ah kursiga uu ku fadhiyo waa kafee

Waa saxan qalin waxaa saaran maxaan ka sameysan buur midigtiisa yahay qaxwi jaalo sacabka wacdaan

Kabo hargashi ah shexda madow ka ah korna waa dahabi waxay saaran tahay karbad.

Waxaa i muuqda catiin dahab ah oo ku jiro bac iyo kartoon cad

Nin fadhiyo ama taagan oo gacanta ku haayo makaroofan meesha uu fadhiyo waa meel masaajid makaroofanka midabkiisu waa madow ,wuxuu wataa qamiis cadeys ah iyo jaakatiin madow ah cimaamad cadaan ah io buud

Naag ku fadhido kursi Waxaa agyaalo miis miiska waxaa agyaalo kartoon naagta waxa ay wada taa taraaxad

Waa meel suuq ah oo taagan dad badan suuqa waxaa lagu gadayaa dhar kabo saacado iyo caawada taagan baladyo waxaa taagan nin ninka wuxuu qabaan garan iyo surwaal madoow

Waalami ku agyaalo hurmuud laamiga waxaa socdo mootooyin mootada usoo horeeso midabkeeda waa madoow lugaheedana waa mad madow

Meeshaan waxaa lagu sameynayaa buloketi midabkiisi yahay madow waxaa taagan nin wata fannaanad cagaar madow meeshana waxaa yaalo bulkeeti fara badan

Waxaa ii muuqda weel uu ku jiro oo si kalarkiisu yahay caddays meesha uu saaran yahay waa shabaab oo oranje ah

Waa guri ga midabkiisu yahay caddays albaabada way furan yihiin midabkooda waa qaxwi dheer ayaa daaran dhulka waa mutuuleel

Laami marayso baabuuro dad badan iyo mootooyin baabuur baabuurka usoo horeeyo

Waa carwo lugu gadaayo dhar ilme. Dharku waa shaatiyo iyo saakooyin, surwaalo, fanaanado. Shaatiga ugu soo horeeyo midabkiisu waa kafay.

Waa banbalaas taalo isbitaal hortiisa. Dhulku waa intarloog, bambalaasta midabkeedu waa buluug, cagaar, cadaan iyo gaduud.

Qaanad ka kooban ilaa saddex lix qaanadood waxa saaran kabo kabaha midabkoodu waa madow wayna duuban yihiin kabaha

Waa qol ay ku jiraan miisaska qadada iyo kuraas cadaan ah

Waa ciyaal fadhiya masaajid waxay watana khamiistii cadaan oo fiican wayna badan yihiin

Waa kaba baabuud midabkoodii hore madow qaxwi is waxay saaran yihiin miis caddaan

Waxaa ii muuqda guri cusub oo hadda la dhisay guriga midabkiisu wuxuu ka kooban yahay damas caddaan jaalle hoosna waa bulketti l waxaana ag yahallo haan bir ah

Waa carwo waxaa iga muuqda dhar ka shati midabkiisi yahay cadays iyo diracayaal waxayna saaran yihiin iska faallo

Waa jajar midabkiisii yahay cadaan gacan ayaa hayso waxaa hoos yaalla meel caddaan

Waa shirkad biyaha soo saarto waxaa ajaalo boor oo ku sawiran yahay biyo fara badan waxaan hortaagan nin

Waa filinjeer ka daaran yahay gudihiisa waxaa ku jira alaab sida dugsi jack caadada yaryar danjeerka midabkiisa waa midow dhexda uu ka ifayaa

Jibsi ama yakin ku jiro saxan madow ah waxay dul saaran yihiin miis cataan ah waxaan hoose yaalo biyo fara badan

Waakatiin midabkiisa yahay dahabi waa jijin waxay dul saaran tahay miis midabkiisu yahay caddaan

Waxaa ii muuqdaan nin wato shaar cad oo music karaacaya iyo nin kale oo wato jaakad iyo fanaanad madow

Waxaa ii muuqda niman guri dhisaya iyo kuwa kale oo soo fiirinayo waxaa hortiisa ku yaala cad dhanka bidix iyo gurijaalle ah waxaa meesha lagu shaqeynayaa yaalo han biyo ku jiraan oo caddeys ah qorna ugu xiran tahay biro

Waa boonbale uu ku jiro shaati ga midabkiisu yahay cadaan madow boom balaha midafkiisa waa caddaan darbi cadaan ayaa ka dambeeyo

Waa guri gudinsan midabkiisu yahay caddaan waana daba ka hooseeya bad

Waxa ay ii muuqda geed cagaaran oo baxaya geedka caleemihiisu waa cagaar

Meeshaan waxaa yaalo labo miis mid mideb kiisu yahay madow iyo mid midab kiisu yahay cadaan

Miis saaran bariis jikin io jibsi miiska korkiisa waxaa saaran kis yaroo bariis ah cabitaan cabitaanka noociisa waa qare io biyo caafi

Waa beero yaanyo badan dhulku waa dhul carogaduud ah waxa lagu furayaa biyo waxa ku yaalo gees geed qunbo

Waxaa ii muuqdaan niman ku fadhiyaan kuraas qaxooy ah waxaa usoo horeeya nin wata shati suud madow laptop ayaa horyaalo

Waa gabdho isla socdo oo wataan xijaabo madow ah ee shareero waxay marayaan laamiga dhexdiisa oo dhow ugu soo horeyso way caddahay

Waa laba nin oo meel fadhiya ninka usoo horeeyo wuxuu wata shaati caddaan soo ninka kale wuxuu wataa shati giisu yahay cadays kuraas caddaan ayay ku fadhiyaan

Waa qol midabkiis yahay midow xayaalo fadhi armaajo da midabkeeda waa caddaan waxaa dhex furan t v oo daaran

Waamacariiso meel suran waa buluug cadaan madow

Waa maqaayad lagu caweeyo waxaa fadhiya dad badan kuraas iyo miisasku ay ku fadhiyaan midabkooda waa madow geed cagaaran ayaa ka baxaayo boor ayaa ka taagan

Waa meel khudaar badan ay fadhiyaan khudaarta waxay ka kooban tahay yaanyo basaal barado banbanooni maamullada waa gaduud

Carwo lagu gado shoobin shoobinka waxay ka koobanyihiin shaambo kareen saliid wax walbo oo carfaayo

Waa tukaan lagu gadayo baastooyin baastooyinku waa kartoon

Waa seddax gabdhood oo wataan oo ciyaalo Gabdha ugu horeyso waxey wadataa oo kiyaala madow ah

Waa wiilal cayaartooy ah oo taagan garoonka wiilashu waxay wataan dhar midabkiisu yahay fanaanad garee iyo jaare iyo surwaal boroon ah.

Waxaa ii muuqda guri la dhisaayo waxaana dhisayo niman ka fara badan hoosna waxaa lagu xirayaa alwaaxyo iyo biro

Bonbalo ugu jiro katiinad iyo dhego. dhego katiinad mideb keedu waa madow dhego dhegahana waa guduud

Sariir hal nafar ah hal barkin wadato kor waa garee hoosna cadaan. Daahman waa garee waxay leedahay muraayad sariiraha way firaashan yihiin.

Waxaa ii muuqda gabar midabkeedu yahaya haddaan waxay wadatay xijaabo wacay wax ku qoraysaa sabuuraad waxa ay wadataa oo wax ku qoraysaa qalin qori

Waan ago iyo niman fara badan naato u soo horeyso waxay madaxa ku wadataa gabeelo waxay qabtaa saako madow ah ninka ugu soo horreeyana suud

Waa harqaan midabkiisu yahay madow miiskiisa waa qaxwi waxaa dul taagan bir cadaan dun ayaa ag yaalla fara badan midabbadooda kala yihiin guduud madow cadaan

Waa laba nin oo farsamayaqaan ah waxay taagayaan biro mid wuxuu wataa koofi jaalomidka kalena koofil madow ah

Waa goobtii amo meeshii lagu dhisaayay jirka

Niman waayeel oo waxbaranayo ninka u saarayo wuxuu heystaa buug iyo qalin macwiista oo midabkeedu waa cagaar shaatiga waa buluug

Waa nin ku fadhiya kursi wax ayuu akhrinayaa kursiga uu ka fadhiya waa qaxo miiska oo caddaan darbiga waa qaxo

Waxaa ii muuqda qol uu yaalo fadhi iyo kuraas midabbadoodu yihiin madow darbiga waa madow

Waa shumac shidan saaran meel madow darbiga ka dambeeyay waa madow

Waa niman oo taagtaagan qalab ayay fiirinayaan afka waxa ugu xiran maaskaro ayay qabaan iyo shatiyaal

Waxaa ii mooday gabar wadato buug saaka madow iyo qamaar caddaan ah waxaana ag yaalla koob biya ah

Waxaa ii muuqda hawl ay ku jiraan iyo naago waxa ayna wataan buugaad iyo qalin nin ayaana taagan inta kalena way fadhiyaan qaar waxay qorayaan qaarna ninka ayay fiirinayaan

Waa dabaq aada iyo aada u dheer oo leh daaqado midabkiisa waa qaxwi caddeys

Waa mayk ap oo cadays ah meesha uu saaran yahay waa meel gaduud ah mayk apka waxa ku sawiran diilin cadaan ah

Waxaa i mooqda sawir dumar ah waxa ay qabtaa dirac jaalla ah garbasar guduud ah fanaanad cadaan ah

Waa masajid dhaxtagan nin ninka waxow wata qamis cadan io jakad madow ah io madax waxa ugu duuban amamad io koofi

Waxaa ii muuqday jikole yaqaanadooyin iyo meel faraha lagu dhaqdo waxa ayna leedahay kushiin lagu qariicno

Waa meel lugu caweeyo waxaa yaalo kuraasman iyo miisas. Kuraasmanku waa madow. Waxay leedahay meel cagaaran.

Waa kabo oo saaran meel caddeys ah waana saddex kabood oo suuman leh

Kabojambal miissaaran miiskaysaaranyihiin

Waa ubax saaran miis midabkiisu yahay caddaan ubaxa waa oranji

Waa geed midabkiisu yahay cagaar waxaa ka dambeeyo darbi midabkiisu yahay qaxwi waana guri

Waa meel banaan waxaa yaalo kuraas miisaas waa xeeb ta kuraasta midabkoodu waa qaxbi dhulka waa mutuel dahabi

Waa boonbale uu ku jiro shaati galaha midabkiisa waa caddaan shaatiga waa bluuk caddays surwaalka waa madow

Waa make up ayi nuuc ah qalin, gaduud, cadeys, jaale, qaxwi iyo fiyool. Naaga kusawiran waana cadaan.

Waa markab aada u weyn oo dhex yaalla badda waxa saaran kunteedharo aada u farabadan midabkoodi yahay jaallo guduud bire ayaa ka taagtay

Waa qol mutuuleelka waa caddaan iyo madow darbiyada waa jaalo laba daaqad ayaa furan leer ayaa ka daaran

Waa ilmo arday dugsi dhexe waxaa dhax yaalo miis waxa ay gacanta ku hayaan warqadihi imtaxaan ka

Bonbalo waxa uu saran yahay miis dushiisa bonbalaha mideb kiisu waa buluug

Waa soolar lasaarayo meel kore waana soolar wayn, ninka saarayo waxuu wataa fanaanad garbaha jaale ka ah dhexdana gaduud ka ah.

Waa maqaayad aada u qurux badan waxaa yaalo miisaas kuraas kor waa caddaan dhulka waa mutuel cadaan miisaska waa qaxooy

Waa saxan saaran malaay karooto midabkiisu waa caddaan koobsiga ku jirta ayaa ag yaalo miiska oo caddaan

Waa boonbala midabkiisa yahay dahabi waxaa ku jiro katiin midabkiisu yahay dahabi waxaa geesaha ka yaalo labo dhegood oo dahabi

Waa saabuun oo qabays ah saabuuntu midabkeedu waa baluug

Waa bataati dhuleed iyo bataati digireed waxay ku jiraaan bac jaalo bataatiga midabkiisu waa basali

Waa nin fadhiyaan meel wuxuu wataa khamiis caddaan ayaa mid caddaan wakiilo dargii ka dambeeyay wacdaanWaa nin fadhiyaan meel wuxuu wataa khamiis caddaan ayaa mid caddaan wakiilo dargii ka dambeeyay wacdaan

Waa xaflad waxaa fadhiya niman fara badan waxaa ii muuqda nin wata suud caddaan madaxiisa waa madow

Lamo nin oo goy neyso lamiga mid waxa uu wataa shaati cadaan midna waxa uu wataa shaati madow ah

Waa wado oo xafad la shex marayo eh wadada waxaa saaran antar loog madax liis kor saran

Sariir labo nafareed oo weyn iyo armaajadeeda armaajada albaable afar waa caadi labana waa miraale midabkeeduna waa cadees

Nin taagan wuxuu gacanta ku hayaan makarafoon midabkiis yahay madow shaatiga uu qabo waa buluug dad ayuu la hadlayaa

Waa laami cusub oo la dhisaayo waxaa dhisaayo makiinadooyinka daamiga kalarkiisu waa madow iyo caddaan

Waxaa ii muuqda laba caadad midabkoodu yahay caddaan nin saaran

Waajiko waxaa yaalo filinjeer midabkiis yahay midooday waxaa yaalo alaab farabadan miiska jakada waa caddaan

Waa hool ama huteel waxaa yaalo kuraasman iyo miisas aad u faro badan. Ubaxyo gaduud ah iyo kuraasman maro cadaan ah saaran tahay iyo gaduud .

Waa hool waxaa yaalo kuraasman iyo miisas waxaa saaran maro buluug ah iyo caafi, istikiin. Kuraasmanku waa buluug iyo cadaan.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

Waxaa ii muuqda lix kuraas iyo miis oo aan waxba saarneyn kuraasta midafkooda waa caddays hoos kaga hadlay miiska sidoo kale waxaan u agdhow muraayad daaqad ah

Waacagaf jaalo ah waxa ayleedahay afar cagood

Waxaa ii muuqda makiinad kalarkeedii yahay caddaan waxaa ag yaalla tarmous baraf ta waxay saaran yihiin miis

Waa gabar kursi ku fadhido oo wax qoraysa gacanta qaran ay ku haysaa xijaab madow ayay wadataa midabkeeda waa madow

Waa suud midabkiisu yahay qaxwi midow meel ayuu suran yahay waana carwo dhar ayaa ka dambeeyo

Waa bon balo daaran bon balada mideb kiisu yahay cadaan

Waa miis wey waxaa saaran saxamaan waxaa korsaaran moos, liin qaro

Waa cabitaanno ku jiraan galaasnin midabkooda yihiin gaallo guduud miis ay saaranyihiin

Waa wiilal yaryar labo kamid ah waxay gacanta kuheysaa makaroofan waxay wataan dhar isku nuuc ah qamiis cadaan ah iyo koofi cadaan ah. Midna koofi cadaan ah iyo shaar cadaan.

Waa surwaal laa laaban oo meel saran meesha uu saran yahayna waa meel cadees oo miis cadees ah surwalka midabkiisa iyo magiciisa surwalku waa surwal jeemis midabkiisu waa buluug

Waa ciidamo fadhiyo meel banaan oo bacaad ah ciidanka waxa ay wataan baa buurtooda dhar waxa ay wataa dareeska ciidamada oo tuuta ah io koofiyosur waaio fanaanado io shaatiyaal

Waxaa ii muuqda irbad ku jirto bac fara badan waxaa i dul saaran yihiin meel cagaar

Waajiko waxaa ka shidan dab waxaa saaran dugsiyaal saliid ayaa ku shuban waxaa lagu dabayaa sambuus sakaal buluug ayaa hoos yaalo

Waa birooyinkii lagu dhisaayay dabaqa waa is dulsal saaran yihiin darbiga ka dambeeyay waajingad

Waa borrush oo ku jiro bacdag oo cadaan ah waxaana howl fadhiyo gabar karineysa hoorasho

Waa boorsooyin horyaalo meel carwo midabkooda yihiin madow buluug cagaar dhulka waa caddaan

waa jigo al baabadeyda caanimadeda guduud iyo qaxwi gorna waxa saaaran wax cadaan ah suulida lagu karinaye ama gushiinka lagu karinaye lakiin iyo tur meshihish

Waxaa ii muuqday jike ayaalaan ku karo wax lagu qarsado kor waxay leedahay jikada qaanado hoos waa mutree cadaana qaamadaha midabkoodu waa dambas een kuukarkana waa madow

Waa birarkii lagu xiraayay daah manka wiil fadhiya iyo mid kale suraayay darbiyada birarka waa birar saa'id u waa wayn.

Waa wiilal iyo naago aada u fara badan naagaha waxay gacanta ku wada hayaan calanka soomaaliya naagta usoo horaysa waxay wadataa dirac buluug iyo cadaani isku jira ah

Waa dhul banan talo boorso cagmin borsad midbkedu waa cagar waxey ledahay lugo lakurixa

Waxaa ii muuqda garbasaaro iyo boorsooyin ay xirtaan dumarka

Jiko weyn leh armaajooyin jikada armaajooyinkeedu waa qaxwo mutileelkeedu waa cadaan darbigeeduna waa jaale ama cadays

Waxaa ii muuqda gabar waddo rati ratiga waxaa saaran laba afar hamood waxaan hor socda gabar waxay wadataa mara guduudan iyo dirac waxaa hortooda ka muuqda hoori ay dad degan yihiin

Ka ii muuqdo gabdho dhulka fadhiya waxay wataan dharka hidaha iyo dhaqanka soomaaliya

Waa cagafcagaf midabkeedu yahay jaallo dhulka ayaa xaqaysaa guri ga ayaa ka dambeeya oo misaankiisu yahay caddaan

Waa guri weyn oo ku socda dhismo guriga wuxuu ka kooban yahay shambiyaano waxaa dabaqa ugu korey sameynayo nin muto dheer jaallaa

Nin ari wato oo wato kabo iyo macawis iyo shaar waxaan garabka usaaran ushiisa

Waa kii lagashanayey majaha midabkiisu waa gaduud, buluug iyo madow.

Waa sadex nin io sadex kursi ,sadexda nin mid wuxuu wataa ookiyaalo suud garwaati shaati suudka io sarwaalkiisu waa madow shaatiga waa cadaan garwaatiga waa gaduud kan ku xiga wuxuu wataa shaati io suud koofi io ookiyaalo midabkiisu yahay gaduud io cadaan

Waa miis saaran maro cadaan iyo buluug ah iyo madow ah. Waxaa saaran saxaman cadaan ah, waxaa kujiro malawax, bur, sanbuus, iyo bajiye. Canjeelo iyo hilib, cabitaan qare, shaaxcadeys iyo koosto.

Waa saliid madaxa la marsado waxay ku jirtay caagad midabkeedu yahay cagaar furkeedu yahay cagaar way isdul saaran yihiin

Waxaa yaalo shariif labo nafar ah oo midabkeedu yahay cadays waxaa saaran go madow iyo cadan isku jira

Waxaa ii muuqda koob dhalo oo ku jiro shilimaad yada waxaa ka baxaayo geed cagaar waxaa kaloo ii muuqdo shilimaad badan oo saaran

Waa wiish waxaa saaran raashin ku jiraan jawaano waxaa ii muuqda nin wato shaatijaallo macwiis

Waa hool cadaan waxaa yaalo kuraas cadaan miisaas cadaan dhulka way caddaan daraanjaro ayuu leeyahay hoolka waa dahabi

Waa school iyo kuraas iyo miisas

Waa caadado shaambo midabkoodu yihiin guduud furarka waa madow wayna fara badan yihiin

Waxaa ii muuqda ku kar lagu kariyo cunada iyo qudaarta iyo wax kasta oo dabka la saarayo waxa uuna ku shaqeeyaa gaas

Waa waddo waxaa taagan homeey waxaa ka dagaayo dad farabadan meesha ay marayaan qaar waxay wataan shaati cadaan cabbaayad guduud xijaab madow

Waa saliidda lagu sheegayo geelka waxaa ii muuqda wiil saaran kor geelka midabkiisu waa caddaan

Waa shirkadda somtel midabkeedu waa qoraalka midabkeedu waa madow waxaa ku ag yaalo qoraal oo jaalle ah

Waa boon balo ugu jiro katiinad boon balaha midabkiisu waa madaw katiinadana waa dahabi

Boonbalo ugu jiro katiinad iyo jijin katiiinada waa dahabi boonbalaha midabkiisuna waa madow

Naago aad u faro badan indho shareer iyo indho shareer la, aan socdaan naagaha waxay fadhiyaan masaajid waxa loo aqrinayaa muxaadaro khudbo

Waa maxkamad isugu imaadey madax iyo madaxdiisa xeeran waxaa ku jirta maak waxaa ku jirtaa back madow

Jiko aad u weyn mutuleel cad iyo madow saaran armaaja weyn baa taalay armaajada midabkeedu waa cadees

Waa saddex caadad oo isdul sarsaaran midabkooda yihiin haddaan furka waa jaalo

Miis saaran laba saxan iyosuludo oo dish iyo cabitaan saxan waxa saaran malaayi iyo geedka kajabka lagu cunayo

Waa boonbalooyin ogu jiro surwaalal boonbalaha midabkoodu waa caddaan surwaalada waa surwaalal Jeemis midabkoodu waa buluug iyo madow

Waa birtii lagu jaraayay dubooyinka ama birarka midabkooduna waa gaduud

Baaquli dhexdiisu yahay gaduud banaankiisana yahay caddaaan

Wiil fadhiya meel wato shati cadaan ka shaqeynayo warqaddaha ka dambeeya waa guduud kursi ay ku fadhiyaa oo guduud

Waa miis ama tabuuni saa u taqaaniin wuxu ku jiraa bacda oo buluug ah

Waa geedka lagu sameynayo indhaha balashooda wuxuu ku jiraa meel madow darbiga wada cadaan

Naago meel fadhiya waxay wataan usoo horeyso cabbaayad madow taruxaad cadaab taro xadgudub waxay haysataa tusbax niman ayaa ka dambeeyo

Waa madaxweynaha oo wato fikishery madow ah waxaa ka dambeeya qaranka soomaaliya

Waaga gasacado midifkoodu yihiin caddaan waxay saaran yihiin iska faallo way is dulsasaran yihiin

Waa jiko oo kushiin armaajooyin loo sameeyay Midmabka hoos waa madow kor cadaan armaajada korna waa caddaan

Waa bambalooyin oo cadaan ah waxaa ku jiro shatiyaan surwaalo raati ugu waa midow sur-waal ku caadan

Wiil fadhiyo school kiisa wiilka wuxu wataa shaati cadaan wuxu gacnta ku hayaa book iyo qalin

Boombalo ugu jiro katiinad iyo faraanti dhegadhego iyo jijin boombalaha midabkiisa waa madow jijinta iyo kateenada midabkoodu waa beer

Waa gaari weyn oo qashin lagu guraayo cagaf cagaf ayaa ku guurayso

Niman fadhiyo meel waxay ku fadhiyaan kursi waxaa ag yaallo miis weyn ninka u soo horeeyo wuxu wataa shaati caddaan

Waa gabdho iskuule oo yaryar dugsi dhexe waxay joogaan dugsiga gabadha ugu soo horeyso waxay wadataa xijaab pink ah

Waa private gabdho ayaa fadhiya waxa ay qorayaan mid waxaa xijaab guduud mid xijaab orange ayaa ka dambeeyo

Waa wiilal arday dugsi dhexe wato dhar midabkiisu yahay jaalle iyo cadees caddaan

Waa malaay la soo fiiqfiiqay ama lasoo jarjaray saaran meel miis ah

Waa ciyaartooy ku jirto garoonkooda labo waxay wataan dhar jaallo labana waxay wataan dhar cagaar ah

Gabdho taagan meel banaan gabdhaha waxay wataan calanka soomaali gabadha ugu soo horeyso waxay wadataa garbo saar baluug iyo cabaayad madow

Canjeero xabashi oo saaran maraq guduud oodkac ukun iyo koosto basbaasguduud baradho iyo basal barbarooni

Waa fadhi iyo miiskiisa fadhiga midabkiisa waa caddeys dhulka waa cadays daah ayaa ku xiran guriga

Fasliin ku jiro caag cadaan gasoline ka midabkiisu waa cadaan ama cadees daboolkiisa caagga waa baluug

Waa laba gebdho oo wato inshareer mid wexey wadataa xijab gariye oo biya biyo eh indha shareer iyo xijab madow iyo nisharwr madow iyo okiyaal

Waa daah dhexda caddaan ka ah geesahana kafeey ah ama qaxwi iyo cadees

Waa naago io niman kan usoo horeeto wuxuu wataa suud gariin ah shaati cadaan ah garwaati oo madow ah

Waa shaati cadaan meel ku jiro shaatiga midabkiisu waa caddaan wuuna suranyahay

Waa wiilal dheelayo basketball waxay hayaan banooni waxay qabaan fanaanado qaxwi ah

Waa caano ku jiro caagado caagadaha waa cad iyo cagaar iyo gaduud iyo madow

Waa boonbale funaanad io surwaal boonbalaha midabkiisuna waa cadaan funaanada midabkedu waa qaxwi io cadaan surwalkana madow

Waalami maraayo baabuur bl iyo niman iyo naag naagta waxay wadataa xijaab guduud iyo saaka caddaan

Niman aad ubadan oo mel socdo ninka udohorey waxow wata shati io sarwal tolin ah midbkodesa waa madow

Nin ku haya gacanta makrafoon ka midabkiisu waa iraan wuustaa shaaticadaan iyo midow

Waa lix kursi io lix miis I lix dhalo io miisaska saaran io dhikumentiyadiisa io jaajaradiisa io barays guduudan oo miiska saaran sidoo kale miisaska ugu soo horeeyo wxaa saaran bac oo cadaan ah io guduud ah bio sharaxaad ku jira io kartoon dhulka yaalo

Miisas aad u fara badan io fadhiyo miisaska midabadooda waxaa ka mid ah gaduud sidoo kale qaarne waa cadaan hoosna wuxuu ka yahay gaduud kor wuxuu ka yahay cadaan miisaka cadaanka ah korkiisa waxaa saaran baaquli sidoo kale fadhiyada qaar waa shaah cadeys qaar waa baroon sidoo kale waa isku wada jiraan cagaarna waa jiraa fadhiyada

Daaweynta cudurada buug ka turjumaayo waayo sidoo kale ku sawiran nin dhaqtar ah iyo nin kiniini een kalo oo kiniini oo kle ku daadsan sidoo kle waxaa ku juro Buug kale oo eh buluug ku qoran ee istaraatiiji waa cagaar iyo Oranji

Een baaquli oo caddaan eh ku jiro yicib oo aad u fara badan oo miro eh oona kuuskuusan iyo hal gacan ayaa meeshaan ka muuqato

Qoor madow ah waxaa dulsaaran sad bahab ah, waxaa kamid ah labo dhagood iyo katiinad iyo jijin.

Waa school waxaa joogo gabdho cashar ayay qorayaan waxay wata xijaabo midabkoodu yahay caddaysi

Waa diidin iyo kookakoola iyo biisa waxaysaarantahay alwaxdii cuntada sidookale biisada waxa saaran basal iyo kamsar caleen waxa kaloosaaran jikin

Guri dhismo ku socdo labo albaab waxaa ku jiro labo nin

Waa hawl waxaa fadhiya gabdho waxay wataan u soo horeyso xijaab qaxwi ama orange mida ka kale xijaab madow faraantii ayaa ugu jiro

Alwaad iyo kareen isku dabool ah iyo caleemo cagaar ah

Biraha shubka ah oo aad iyo aad u fara badan sidoo kale jaay aa meesha yaallo kartoomo jeexjeexan iyo caag eber ah oo dhulka yaallo

Waa boor uu ku sawiran yahay arday buugaag kalkuleterr waana iskool boorkiisa waana xayeysiin arday ayaa iga muuqda

Sadex xabo oo kaniin yaal ah oo zinga oo olwees oo dumarka xirtaan

Xayad marked qanadah waxa kujiro caag caafi eh io subag io farmajo

Saliido aad iyo aad u fara badan wa saddex qaanaday saaranyihiin labo qanadoodna cabitaana ku rasteysan

Een dugsi sare isugu jiro rag iyo dumar een buugaag iyo warqad caddaan iyo qalimaan ay gacanta ku heestaan qaarkood indha shareer ay wataan dumarka kuligoodna

Hal joogo kaba ah joog kabaha wuxuu saaran yahay kartoon sidoo kale kabaha dhexdiisa waa brown korkiisa kalena waa ballaag meeshuu saaran yahayna waa meel bannaan

Meel aan ka maarmi karin ayaa saaran go'a ku firaashan maro cadaan ah io calamo o aliyah ciyaaro ah io bahal yar oo xidig ku jirta

Labaatan iyo afar xabo kartoon oo najuraal wad ah waa kareemaha lamardado jirka oo la isku cadaayo. Kartoomada midabkiisu waa cadaan iyo madow.

Waxaa ii muuqda nin wata suuudba luugan yoo keello iyo mid wato laabto iyo suud madow ah ishaar cad

Waa dabaq adi ah oo ka kooban laba biyano wuxuuna ka kooban yahay madow iyo gaduud iyo haddaan waxay ku dhex yaalla geedo waaweyn

Xafimad adeg oo laisku halen karo durdur hospital en nin dhaqtarah iyo haweney dhqtarah aya mesha. Tagan Sidokale een Celikaptar oo geskas oo dhinaca geskis ootagan

Dhalo iyo filenjeer iyo wilasha taga iyo dhalo ku jirto cunto iyo nin meesha taagan iyo nin kaloo gees taagan iyo boorka ku soo miisooyinka iyo sawirrada sidoo kale weyn oo ku shuharmooyin aan ku sawiran

Waxaa ii muuqda nin gadayo saliid oo dul saaran tahay miis ninka waa nin oday ah waxa uuna ku gadayaa sha waddada dhexdeeda

Dad fara badan oo fadhiyaan een siminaaree ku jiraan hortoodana waxaa yaalo bugaagta siminarte eh sidookle hortooda waxaa yeelo taleefoon sidookle iyo warqad cadaan eh oo wax lagu qoranaayo iyo laptop mid ka mid ehne sidokle waxuu qabaa saacad ii qalin yar iyo waxuu wataa shaati cadaan ii okiyaalo ii koofiyad sidookle miskana waxaa saran mar

Waxaa ii muuqdo pizza la xayeysiinayo oo saaran waax loogu talo galay in dadka loogu geeyo halka xabo waa shan iyo toban doolar waxa uu ka kooban yahay bur qamadi ah iyo ukun

Mashiinka shaaha lagu sameeyo io mashiinka qaxwada lagu sameeyo, kafeega shiidayso hal gabar oo xiran akoonka dharka ah io xijaab madow wadata saacad aa gacanta ugu xiran Alaabey isticmaalaysey shaaha io alaabta lagu dhaqaayo Korea waxaa u saran bakeeriyo